Pooqiya keexxanaassi daro shuchchaa, daro biratatanne hara dumma dumma daro buqurata koahshees.

Yunbburshshiya giddon de'iya cora kattaa keettaappenne tukke keettappe Genisoo giyooge issi keettaa.

Shuchchaa kasettidi I de'iyosa biittaa giddoppe mentti kessidi qassi a giggissaysan giggissidi issippe keexanaayo..

Wolaytta dunguuzaa maayoy kushiyan merettida woykko kushiyan giigida maayuwappe issuwa.

Ha'i yiida macca naatu suree duge baggaara yedi ekkidi pude baggaara oyqqi ekkidaagee asay daro koyiyoo maayo.

oorata yunburshiya gelliya naatuyoo kiyida errisuwa gallay gakiidi de'ees.

Oydee nuuni ani uttidi nabbabanaasi ani uttidi qumaa maanassi qassikka biiruwanikka ani uttanayo maaddiyaba...

Heeraa geeshshatettaa naagiyoogee qassi dumma dumma mittaanne haraa merettaa naagiyoogee merettanne heeraa giidon ge'iyaagaa.

Ataakilttee, pasttay, mokkoriinee, shuroy, hegaanne hagaa milatiya dumma dummabay katta keettaani bayzettees.

Xiidda'e keettaa woykko gibbiyaa naaganaassi yuushuwa diridi naaganaassi maadiyaga.

Oydee, saynnee, xarphpheezay qassi hara dumma dumma guuttaa buqurati ubbay so miishshaa giddon de'oosona.

Luxxissiyo keettay qassi hargganchchata kammiyo keettay issippe shiishin baasso hagaazzaa giddoni de'ees.

Musiliimme ammanuwani de'iyaageeti maccaageeti banta huuphiya kammidi attumaageeti qassi bantta qophiya wottidi hemettoosona.

Daro yelagga naati biraa koshshayo issi biittappe woyikko ha biitappe kare biiti hara biitta biyooga.

Giyan yaa shammiyageenne haa bayizziyagaa issippe xeesiyogaa.